Anfooni ŋɔ wuhuritila doɣam mini ʒɛlɛli puuni biɛha shɛŋa din biɛni ti nyɛ silmiin paɣa kq bihi anu zaa guui ti gbaai silmiin paɣa maa ka bia yino ŋun ku zaŋ o nuhi laɣam taba n zaŋ taɣali o teengi n lihiri ti

Anfooni ŋo nyɛla zabiri malibu Anfooni Anfooni maa puuni ti nyɛ ninkurigu ni ʒi kuɣu zuɣu ka bi zaŋ tanpiɛlli pilo ka ŋun maandi zabiri maa zaŋ mashin din maandi zabiri maa n pindi ninkurigu maa zuɣu bi niraba ayi n nyɛba

Salima gbibu yaɣali n boŋo n nyɛ ka niraba ku pali salin boɣali maa ni ka do titali ŋun yɛ liiga piɛlli ka so jinjɛm ŋma piɛlli ʒiya lihiriba salin boɣali maa ni niraba maa ku tooi kali

Anfooni ŋo puuni ti nyɛ ka paɣa mali shili ni o duɣu ka o Duɣuli maa puuni ti nyɛ ka o laɣam o Duɣuli niɛma chɛrigi biɛni gbambila tahapoŋ n ti pahi suwa ka di zaa pa teebuli zuɣu ka o lahi tom bo kurifooti n niŋ sala niŋ kurifooti maa ni n zaŋ duɣu din yɛn duɣu bindirigu maa tam

Pukparigi yaɣali n boŋo niraba pam bɛ daani ban kpuɣuri niraba ka deeri laɣari ti boliba moto bariba kpakpa koha gba biɛni o ʒila anbirala gbuni ka niraba pam ku bɛ daa maa ni tangali mi shɛli biɛni ka ti boli hawee di gba du titali ku ʒi daa maa ni dinzuɣu daa ni n boŋo ka bindiri koha nim ku bɛ daa maa ni

Salin gbiribi n boŋo bi biɛla salima boɣali ni n gbira bi mini bi mashina mashina din paɣari salima maa niraba maa nyɛla niraba anii ka so gbubi din yaari tankpaɣu ti bolili shoovul ka naa yi chɛ ban bala maa mii ka bi ku ʒiya n tumdi bi tuma dinboŋo nyɛla salima gbibu yaɣali

Boodiyɛ duɣurili ni zaham ni gala ni manʒa ka di ʒɛ bindiri ŋmani shɛli ni tini boli laa ni n tam teebuli zuɣu